Man monya maceng pud tye ka wok awoka ceng okati dong tye ryeny okati makwar tye ryeny i wi nam, oboko nam weng makwar.

Man mutoka jami weny pa abili ocung wi tyene angwen tyene acel mukene kiketo ingette kiyubo ki nyonyo mapek madongo ocung idyekal ma lum matino tye iye.

Watye ki lutino awobe ma gitye ka tuko odilo mukene tye i anyim ka tuko odilo i dyebar watye ki dano mukene ma gitye ka neno odilo i nget bar enoni bene watye ki got

Watye ki kodi ma kipuro iwi got i kin kodi eni kiweko yo ma owoto inget kodi enoni acel tye yen a gudongo mabor tung kucelo pa kodi enoni kipuro kodi mukene ki ot tye i kin kodi enoni ot tye ma wiye kwar ki ot ma wiye tar.